Hano naho bakunda gutereka ibikoresho babahejeje gukoresha, ku kijanye n'isuku hasize agasima hasi no hejuru ,ibihome bisigisijwe irangi ry'umuhondo ,ku ruhande hariho amatafari ahiye.

Remesho na Kanyange bari indani mu bitaro hamwe na Kagabi, bariko barandika ibijanye n'indwara z'abagwayi kandi muri ivyo bitaro nyene harimwo isima hamwe n'ivyerekana yuko ivyo ari bitaro vy'abagwayi basanzwe bambaye impuzu z'abaganga.

Isomero ryacu rirafise ikiranga aho riherereye, uhageze urabona icapa gisanzwe canditsweko izina ry'ishure ryacu, iruhande yaho hari amatafara ahiye asigishijwe irangi ryera cane gose.

Uhageze uhasanga hashimye cane gose, hariho amabara agiye atandukanye, ay'ubururu, ayera, ayatukura, mbese n'inyubako nziza cane igeretswe rimwe, uhasanga abantu bariho batekanye.

Iwacu hari kibuga kininya cane n'ibiti birebire bigereza ku bicu. Ibicu vyaho birera cane kuruta ibindi vyose. Hasanzwe hubatswe amazu yobakishijwe n'amatafari.

Amasomero yacu yubakishijwe n'amatafari ahiye cane, n'amadirisha n'imiryango y'ivyuma. Iruhande yaho hari utwatsi twiza cane, hari n'ikibuga kiniya cane aho abanyeshuri bahora bakinira.

Kaneza n'umukobwa akiri muto, igihe cose agiye ku kazi yamana akanyamuneza cane gose, ivyo yambaye n'impuzu zera ndetse n'agahuzu kirabura, afise ikirahuri kigaragara ata kintu na kimwe kirimwo.

Cumeko na bagenzi biwe, bari mw' isomero, imbere yabo hasanzwe hagazo mwigisha ,ariko abigisha ubuhinga bwanone ,ikiboneka n'uko bagenzi ba Cumeko ,bategera na yompi amajambo ava mukanwa k'umwigisha wabo.